Bu'uuraaleen misoomaa hawaasni tokko jireenyasaa guyyaa guyyaa keessatti waanti inni barbaadu kanneen akka ibsaa, kanneen akka daandii, kanneen akka bishaanii, hawaasa tokkoof barbaachisoo kan ta'an, murteessoo kan ta'an bu'uuraalee misoomaa jedhamanii waamamu.

Bineensota manaa kan jennu namatti madaqanii namaa wajjin kan jiraatan, mana kan jiraatan, kanneen nyaataaf oolanis ta'u kanneen nyaataaf hin oolle bineensota mana keessa jiraatan dha. Bineensa alaa kan jennu namatti madaqanii kan hin jiraanne dha.

Barumsa jechuun beekumsa nuti hawaasa irraa afaaniin maatiirraa afaaniin akkasumas mana barumsaa deemnee barreeffamaan beekumsi nuti argannu barumsadha. Barumsa jechuun beekumsa afaanii fi barreeffamaan argannu jechuudha.

Oduu jechuun taateewwan addunyaa kana keessatti guyyaa guyyaa tti ta'an Spoortii, Fayyaa, Muuziqaa ilaalchisee, haala gabaa ilaalchise tooraan qindeessanii dhiyeessuun 'Oduu' jedhama. Oduun haala addunyaa kanaa yeroo nama biraatti haasa'an jechuu dha.

Ispoortii jechuun sosochii qaamaa fayyummaa ofiif, jabeenyaaf wanta nuti hojjennu sochiileen qaamaa nuti goonu ispoortii jedhama. Akkasumas immoo walitti dhufeenya biyya tokkoo keessatti taphoota garagaraa wanta nuti goonu ispoortii jennee waamna.

Beekumsa jechuun barumsa namni hawaasa keessatti maatii keessatti karaa afaanii karaa barreeffamaa mana barumsaa keessatti argatu barumsa jedhama. Wanta dura hin beekne tokko namni tokko gaafa baru barumsa jedhama.

Muuziqaan Meeshaalee sagaleeffamu ta'ee Meeshaalee garaagaraa sagalee kan baasan kan namni ittiin bohaaruuf, ittiin bashannanuuf fayyadamu, yookaan immoo yaadaloo afaan keessaa bahuun walitti dabalanii muuziqaa jedhama.

Maashinoota jechuun meeshaalee nuti ittiin waa oomishuudhaaf fayyadamnu waanta ta'e oomishuuf kan nu fayyadu, dhaabbattoota gurguddaaf faabirikaa keessatti ta'uu danda'a, mana keessatti ta'uu danda'a waanta ta'e tokko ittiin hojjechuudhaaf meeshaalee nuti itti fayyadamnudha.

Asxaa jechuun dhaabbanni tokko ittiin beekamuuf yookiin of ibsuuf mallattoo inni fayyadamu, mallattoo ittiin inni beekamu , mallattoo beekamtii isaatii adda of baasuudhaaf dhaabbanni tokko kan fayyadamu asxaa jedhama.

Oomishaalee suupermaarkeetii jechuun oomishaalee garaagaraa gabaaf dhihaatan mana tokko keessatti kanneen nyaataaf oolan, kanneen dhugaatiif oolan, kanneen barreeffamaaf oolan, uffataaf oolan mana tokko keessatti gabaaf dhihaatan oomishaalee suupermaarkeetii jedhama.

Kopheewwan jechuun namni tokko miilla isaatti godhachuu dhaaf kan inni fayyadamu gosa garaa garaa iddoo tokkotti 'Kopheewwan' jennee waamna. Kophee gosa garaa garaa 'Kopheewwan' jedhamanii waamamu bakka tokko tti.

Biqiltoota jechuun sanyiiwwan lafa keessaa asii ol bahuun halluu magariisa qaban mukkeen gurguddoo kan ta'uu danda'an yookiin mukkeen xixiqqoo ta'uu kan danda'an nyaataaf kan oolanidha.